Miti mizhinji iri mugomo ine mashizha egirinhi. Chikoro chine zvivakwa zvakawanda zvine ruvara rweyero nebhurawuni kuzasi.

Mugwagwa wetara unemotikari dzimwe dzineruvara rwuchena, jurahoro, miti yakawanda ine mashizha egirinhi, maruva epepoo, huswa hwakaoma hwebhurauni.

Miti mirefu ine mashizha egirinhi neakawira pasi akaoma ebhurauni, heji midhuri iri kubhudikira.

Mhembwe dzine ruvara rwebhurauni. Imwe iri kufura sora. Miti mizhinji ine mashizha egirinhi neamwe akaoma.

Parengi panebhazi rakamira richena kumusoro bhuruu pazasi motokari Ineruvara rwesirivha vanhu vakagara nevarikufamba

Imba iri mujuraworo iri kubudikira nechekumusoro . Ine ruvara rwebhurauni nemitsara michena ghedhi dema juraworo motikari yebhuruu yakamira

Zvitoro zvakapendwa neruvara rwegirei, misuwo mitatu umwe ndewebhuru, dhoo rakaiswa panze, sora, zvikwangwani zviripamusoro pemba zvitatu.

Hari yebhurauni inetsvimbo mukati, mbiya dzakaiswa parukukwe, muti unemashizha egirini, munhu akarara pagumbezi rinemavara.

Bhazi rine mahwindo matema rakamyorwa nemavara ebhuru. Rine ruvara rweyero nerutsvuku. Mavhiri matema.

Motikari dzakaita mutsara dzakamira itsvuku imwe ine ruvara ruchena. Kombi, miti ine mashizha egirini fenzi. Mugwagwa wetara.

Mazondo akawanda akabikwa. Parutivi pane imwe ndiro yeyero ine mutsara mutema ine sadza rezviyo, bhinzi, muriwo nenyama.

Dhorobha rine zvivakwa zvakareba. Vanhu vari kufamba pa vheranda, múmwe munhu rume akapfeka tirauzi dema kumusoro akapfeka hembe tsvuku. Motokari dzakamira.

Mugwagwa wetara. Jurahoro. Miti yakasvibira. Maruva epepuro. Huswa hwakaoma hwebhurawuni. Mashizha egirinhi.

Mbada dzitatu dzakaita zvekugara dzine ruvara rutema neruchena. Dziri mumasora akaoma, miti yakawanda yegirini.

Huswa hwegirini nehwakawoma, mashizha ebhurauni, miti ine mashizha egirini, juraho, neimba iri kuratidza denga

Dhorobha rine midhuri yakawanda. Rimwe rine ruvara ruchena. Motikari dziri kufamba mumugwagwa wetara. Imwe ine ruvara rwesirivha. Vanhu vari kufamba vakawanda.

Parank pakamira mabhazi. Rimwe rine ruvara rutsuku nemutsara muchena rakayorwa nemavara ebhuruu. Rimwe ririkubudikira reyellow . Zvingoro zvakapakwa. Vanhu vari kufamba.

Mumusika munotengeserwa zvinhu zvakasiyana siyana. Zvimwe zviri murusero zvakagadzikwa mumakadhibhokisi, mabhaketi eyero neonyeni dzakawaridzwa pasi nevanhu vazhinji.

Kavha rine mudhuri yakareba. Miti mirefu inamashizja egirini. Robhoti regirini. Vanhu varikufamba mugwagwa wetara. Motokari dzakawanda.

Imba yakavakwa ineruvara rwakachenurukira. Imwe isina kupera, ineruvara rwegireyi. Uswa hwegirinhi makomo arikubudikira.

Shiri iri kubhururuka ine muromo mutema murefu. Ine ruvara rwakasvibira. Nechepadumbu ruchena. Ruva repingi, neyero negirini.

Sango rine huswa hwakaoma, netumwe tumiti twegirini, nembudzi dzichena dziviri neyimwe yakasvibira.

Kereke yechi(Muslim) ine mahwindo akawanda. Pamusoro ineruvara rweyero. Vanhu vazhinji varikufamba

Midhuri yakavakwa mirefu ine mahwindo akawanda, rimwe rine ruvara rutema kuzasi. Mapira ane ruva ruchena. Motokari dzakamira imwe ine ruvara ruchena.

Musika urikutengeswa mbatatisi dzirimumasaga machena. Bhaketi regirini. Vanhu vakamira. Umwe akapfeka hembe itsvuku ine mutsara muchena.

Gonyeti rinemusoro mutsvuku nemavhiri. Chivakwa chemarata egirinhi. Miti irikubudikira.

Magonyeti akamira ane misoro mitsvuku ane munhurume ari kuburuka akapfeka jinhi rebhuruu shangu tema.

Zvitoro zvakawanda, makombi akamira akaita mutsara . Imwe ine ruvara rwesirivha. Miti ine mashizha egirinhi nevanhu varikutengesa pavheranda.

Misika yakawanda umwe inotengeswa mbatya. Zvingoro zvakamira. Vanhu vakawanda. Vamwe vakagara vamwe vari kufamba. Miti ine mashizha egirinhi nemaruva epepuro.

Mudhorobha munezvitoro zvakawanda. Motikari dzakamira. Imwe ine ruvara rutsvuku. Vanhu vakawanda vamwe vari kutengesa. Umwe munhukadzi akapfeka siketi tsvuku hembe kumusoro ine ruvara rutema neruchena.

Rori chena ine mutsara weyero, mureza mutsvuku miti yakawanda ine mashizha egirini mudhuri une ruvara rwegireyi.

Sadza rakabikwa nehupfu huchena. Nyama yakabhoirwa isina kukangwa. Ndiro ine ruvara rwebhurauni kumucheto ichena. Pasi pane ruvara rwebhuru.

Kereke yechipositori ine vanhu vakasunga madhuku machena. Umwe munhukadzi akapfeka siketi yeyero ine mavara matema nehembe yebhuruu kumusoro. Amburera tsvuku ine mavara machena.

Heji yakavakirwa pedo nejurahoro, huswa wegirinhi, miti inemashizha mirefu, mugwagwa wetara, dzimba dzeikubudikira.

Chitoro chinevanhurume vatatu vakagara pamusuwo. Misika iri parutivi yakagadzirwa nemapango rata pamusoro. Imba iri kubudikira ine ruvara rwakachenurukira.

Misika iri kutengeswa nhumbi nemunhukadzi akapfugama. Dzimwe mbatya dziri nechekumusoro dzimwe dzkaunganidzwa pazasi. Parutivi pari kutengeswa chingwa nemunhu akagara.

Mudhuri uri kubudikira vakavakwa nezvidhinha zvebhurauni Tambo dzemagetsi Tara idzi miti ine mashizha egirini huswa hwakaoma hwebhurauni

Vanhurume vaviri vari mugirawundi vari pamutambo wekiriketi. Umwe akapfeka hembe dzeyero dzakanyorwa neruvara rutema kumusana, akapfeka shangu dzebhuruu. Mumwe akapfeka tirauzi dema rime mutsara wegirini kumativi neshangu chena.

Shuri ineruvara rwutema kumusoro nechepahuro ine ruvara rwuchena bhurauni nechepa dumbu, yakamhara paruva reyero.

Imba ine denga remeruni mutsara muchena, ine ruvara rweyero neche mukati, musuwo wegirazi, masimbi ari neche pamberi, bepa rebhuruu rakawaridzwa pasi rine zvidhinha nezvimwe zvakaunganidzwa zviri parutivi.

Bhaibheri rakavhurwa rineruvara ruchena rakanyorwa namavara matema. Kirayoni itsvuku imwe yepingi, orenji, bhuruu negirini.

Takishopu rakavakwa nezvidhina nevheradha rakadhirowewa vanhu vaviri, munhurume nemunhukadzi , motokari irikubudikira, miti yakareba.

Dzimba dzakawanda dzisina kupendwa. Rori iri kubudikira ine ruvara rwebhuruu. Vanhu vakagara pasi. Migomho ine ruvara ruchena. Miti.

Miti ine mashizha egirinhi neakaoma. Uswa hwebhurauni. Mugwagwa wetara unemotikari. Jurahoro.

Kereke yechipositori ine vanhu vakapfeka magemenzi machena. Umwe ari kubudikira akapfeka hembe yegireyi ine mutsara mutema nechekumusoro.

Mbatya dziri kutengeswa dzakaunganidzwa pasi. Munhu mumwe chete akapfeka hembe dzitema akamira. Vaviri vakagara pasi. Mumwe ane hembe itsvuku kumusoro akapfeka ngowani. Motikari iri kubudikira.

Mumba mekutandarira. Madziro ane ruvara rweyero. Terevhizheni itema iri kumadziro. Masofa ane makusheni ane ruvara rwakachenerukira. Kapeti ine mitsara michena, mitema

Rori ine kumusoro kuchena nemavara matema mavhiri ane sirivha pakati, nengoro yakaita gireyi.

Vanhu vari kudzidziswa mutambo wekarati, umwe munhukadzi akapfeka zvitsvuku, mumwe akapfeka hembe yegirini kumusoro, tirauzi rebhuruu, shangu dzine ruvara ruchena nerutema

Motokari ine ruvara rutema yakagadzikwa keke richena rine mutsara wegoridhe kuzasi neruva rine shizha regirini.

Dhorobha rine vanhu vakawanda, umwe munhukadzi akasunga zambiya rine ruvara rweyero mutsara webhuruu, saga chena riri pasi.

Vanhu varikufamba pasirabhu, maruva epepo ari pasi , masimbi ebhuruu arikurutivi aripazvivakwa zvezvidhinha.